Dzata woame atɔ̃ aɖe le gbemelã aɖe ŋuti. Woame ene ku ɖe elã la ŋuti eye ɖeka le adzɔge kpɔm. Dzata bubu aɖe le du dzi gbɔna va wo gbɔ. Ke gbemelã bubu aɖe hã le du dzi gbɔna va wo gbɔ.

Nyɔnu aɖe dzeŋe ɖe avɔ aɖewo dzi. Avɔ votata bubu aɖewo le afi ma le ɖoɖoɖ aɖe nu. Ɖewo le aŋe me, ɖewo hã mele aŋeme o. wo katã woƒe amadede le vovovo. Nyɔnu la le kaƒomɔ ɖe maisi hele alɔgbɔnu kom.

Ameha aɖewo le ƒuƒoƒe aɖe. Ɖewo le tsitre eye ɖewo le anyinɔƒe. Geɖe wonye yevuwo. Aɖaka aɖe le wo ŋkume. Yevuŋutsu aɖe bɔbɔ le ɖusi klo dzi hele asi dem asime na yevu nyɔnu aɖe si le anyinɔƒe.

Ame eve aɖewo le dziɖegbe kaɖi ŋudɔ wɔm. Wo le woƒe dɔwɔwuwo me heɖɔ woƒe gakpo kukuwo. Dɔwɔkawo dzɔdzɔ ɖe wo gbɔ. Dɔwɔkawo ƒe amadedea ɖewo le die ɖewo nye gbemu eye ɖewo nye aŋgbaɖiɖi.

Ŋutsu etɔ̃ aɖeo le mɔmemidɔwɔƒe, wo katã wodo asiwuwo kple gakpo kukuwo. Ame eve bɔbɔ helé gakpo aɖe ɖe asi eye ɖeka le wo kpɔm ɖaa.

Nyɔnu aɖe ziɔ ɖe cabinet aɖe ŋuti ele alɔgbɔnu kom. Nuɖanuwo ƒoxlae fuu. Nuŋlɔkpe aɖe le eƒe miame le gli la ŋuti.

Mɔmemi dɔwɔƒe aɖee nye esi. Ŋutsu eve le dɔ wɔm le afi ma, ɖeka bɔbɔ le dɔa wɔm eye ɖeka hã le atsitre le dɔa wɔm. Woame ve wole woƒe dɔwɔwuwo me eye woɖɔ gakpokukuwo hã.

Zikpui bɔbɔe aɖewo kple kplɔ aɖe le xɔ aɖe me. Zikpuiawo ƒe amadede sɔ ke kplɔ la ƒe amadede to vovo. Gliawo kle anyigba ƒe amadede sɔ kloe. Nanewo le kplɔ dzi eye ɖewo le kplɔa te.

Afɔkpa xexleme aɖe nye esi. Wo katã kloe woƒe gbadza me nye nɔnɔme kple amadede ɖeka ke wowɔ afɔkpawo ƒe kawo ɖe nɔnɔme vovovo kple amadede vovovo me.

Nyɔnuvi aɖewo le avɔtata me helé agba ɖe ta. Wo katã wodo afɔkpa, avɔ la tsyɔ woƒe akɔta va se ɖe woƒe sobo dzi. Dzonu le kɔ na ɖewo. Wole zɔ ɖem le fli eve me.

Hoŋu eve aɖewo do go. Ɖeka le dzɛ̃ eye ɖeka le ʋee. Ŋu eveawo ƒe ŋkume gbã gudugudu eye wotso ga ɖe ŋu mɔ la ƒe akpa ɖeka.

Ameha aɖewo le woƒe dɔwɔwuwo me. Geɖewo tɔ nye gbemu eye ɖeka tɔ le dzie. Wo katã woɖɔ gakpokukuwo eye wodo asiwuwo hã. Wo katã kloe ƒe ŋku le ame ɖeka aɖe si le wo ttina la di.

Ame etɔ̃ aɖewo le abɔmetsiwo kple seƒoƒo wo ŋudɔ wɔm. Wo katã wodo awu gbemumu. Wɔme eve nye nyɔnu eye ɖeka nye ŋutsu.

Ame xexlēme eneaɖe kple sɔ aɖe le ƒuta, ameawó dometɔ etɔ̃ nye nyɔnuwó eyɛ ɖeka nye nutsu, nyɔnu eve bɔbɔnɔ sɔ la dzí eyɛ nyɔnu ɖeka le megbedome ne sɔla, ŋutsua le esɔla hem

Ame xexleme aɖewo le agbadɔ aɖe te. Ɖewo le anyinɔƒe eye ɖewo le tsitre. Tsitrenɔla ɖewo le viwo ɖe asi. Ame siwo le anyinɔƒe la le nu ŋlɔm ɖe agbalevi aɖewo eye ame siwo le tsitre la dze ŋgɔ de anyinɔƒetɔwo.

Ameha aɖewo le woƒe dɔwɔwuwo me le dɔwɔƒe. Dɔwɔwuawo ƒe amadede to vovo tso wo nɔwo gbɔ. Dɔwɔlawo katã wo le gakpo kukuwo me heɖo asiwuwo. Amea ɖewo le dɔ wɔm eye ame bubuwo hã le adzɔge le dɔwɔlawo kpɔm.

Ŋɔnudrɔƒe wɔna aɖewo le edzi yim. Ŋutsu aɖe le aɖakavi me hekɔ nuɖusi bɔ dzi. Ŋutsu bubua aɖe le eƒe ɖusi me heda asi megbe le eƒe miame la, nyɔnua ɖe li hele ekpɔm. Ŋutsu bubu aɖe adze ŋgɔe hele nane ɖe asi ke ŋutsua ɖe hã nɔ anyi ɖe ekplɔ ŋti le wo kpɔm. aflaga evea ɖewo hã le afi ma.

Ameyibɔ ɖevi ade aɖe le yevu nyɔnu aɖe gbɔ. Wɔme atɔ̃ kpla ɖe yevu la eye ɖeka le woƒe axadzi. Yevu nyɔnu la do dziwu ʋi eye woɖɔ gaŋkui.

Ŋutsu afre aɖewo le xɔtame le dɔ wɔm. wɔme ene do gakpo kuku eye etɔ̃ mamleawo womedoe o. Ame eve le atistre, eve nɔ anyi eye etɔ̃ mamleawo wo bɔbɔ.

ŋutsu aɖe le akaɖi dram ɖevi aɖewo le egbɔ ɖewo le kpɔm tututu eye ɖewo hã le adzɔge kpɔm ɖeviawo dometɔ ɖeka le akaɖi dra nua ɖe ɖe asi

Ameha aɖewo le dziɖegbekaɖi ŋu dɔ wɔm. Wole woƒe dɔwɔwuwo me heɖɔ woƒe gakpo kukuwo, gakpo aɖewo le tome tri ɖe wo nɔewo nu eye wole gakpo bubu aɖewo ŋu dɔ wɔm.

Ame aɖewo le fefewɔna aɖe wɔm. Wole hatsotso eve me hedze ŋgɔ wonuiwo. Nyɔnu aɖe kple ɖevi aɖewo wole akpa ɖeka eye ŋutsu aɖewo hã wole akpa evelia. Nyɔnua kple ɖevia woɖo nukomo. Ame bubu aɖe le adzɔge hele wo kpɔm.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe nuɖaƒe. Edze ŋgɔ kolpɔt ele hɛ ɖe nuɖusi eye nu ʋi aɖe le maisi me nɛ. Aŋeto, kusi kple nuɖanu bubuwo ƒoxlae.

Ŋutsu aɖe le sola paneli ŋudɔ wɔm. Edo dziwu yibɔ. Ebɔbɔ helé sola paneli ɖe asi. Eƒe ŋɔ̃ŋɔ̃li le dzedzem le sola paneli la dzi

Nyɔnu eve aɖewo kple ɖevi etɔ̃ aɖewo tɔ ɖe mɔmemi dzraƒe ŋku me, dzokeketɔ aɖe le womgbe le mɔmemi dzraƒea, ŋu ʋi aɖe kple ŋu gbemu aɖe le woƒe ɖusi me lɔƒo. nyɔnu ɖeka le bange kple kpete ɖe asi eye evelia le bange ɖe asi

Nyɔnuvi ɖevi ene aɖewo le tsi tre. Eve le alɔgbɔnu kom eye ɖeka tsɔ nuɖusi ɖo nugbɔ helé agba ɖe ɖe asi le emia. Ame ɖeka si le nu kom la tsɔ nuɖusi da ɖe agba la me. Ame enelia le wo megbe eye eƒe nugonu koe le dzedzem

Nyɔnu aɖe nɔnyi ɖe agblemenuku aɖewo gbɔ, etrɔ megbe de agblemenukuawo, ele alɔgbɔ nuikom eye wotsɔ miafɔ da ɖe nuɖusifɔ dzi. Woɖo agblemenukuawo ɖe ɖoɖo nu wotɔxɛwotɔxɛ, nyɔnu la tsɔ eƒe asi eveawo da ɖe aŋe kusi aɖewo si le eƒe axadzi la dzi.

Nyɔnu aɖe nɔ anyigba lé ame aɖe ɖe asi hele lagblagbe dom. Nanewo kaka ɖe anyigba. Gasɔ kple moto aɖewo hã mu ɖe afi ma. Ŋutsu aɖe le nɔnɔme la lém ɖe eƒe kaƒomɔ dzi. Ŋutsu bubu aɖe hã lé dɔme ɖe asi eye wòlé eƒe ɖusiklo hã ɖe asi. Sukuvi eve aɖewo hã trɔ megbe de nyɔnu la ye wole nɔnɔme la lém ɖe woƒe kaƒomɔwo dzi.

Ameha aɖewo le gbadza aɖe ƒe. wɔme andre ɖe togodo hele ʋeɖuɖu ƒe nɔnɔme me. Wotsɔ nuwo bla woƒe afɔ kple tawo. Bubuawo le woƒe axadzi hele ŋu ƒom.

Ɖevi aɖe le nuɖuɖu dem nu me na ŋutsu aɖe. Kplɔ lebee aɖe tso gli wo dome. Le kplɔa dzi la, nuɖuɖu votavotawo le. Ame bubu aɖewo hã le kplɔa ƒe lɔeɖa nu ɖaa.

Ameha aɖewo le ɖeɖefia aɖe wɔm geɖewo dó awu yibɔwo eye woɖo kuku dzewo ɖewo le atikpakpɛaɖewo ɖe asi eye nuŋɔŋlɔaɖewo le atikpakpɛawodzi

Ameha aaɖewo le tsi aɖe meɖewo le dzimekpo eye ɖewo do dziwui, ɖewo nɔ anyi ɖe tsia me eye ɖewo le tsitre. Amea ɖewo hã wowu abɔwo ɖe dzi. Gbetakpɔxxɔa aɖe le adzɔge ɖaa.

Amea ɖewo le wɔna aɖe wɔƒe, nyɔnu aɖe kɔ ɖusi bɔ dzi hele alɔgbɔnu kom, eye sika kuku le ta nɛ. Nyɔnu bubu aɖe si meɖo nukomo tututu o la le eƒe ɖusi kpa dzi eye le megbe la, ŋutsu aɖe lé mɔƒonu ɖe asi.

Nyɔnu aɖe le dɔ wɔm le kɔmpita dzi, edo dziwui yibɔ kple anyiwu yibɔ. Elé eƒe ɖa ɖe dodome eye gaƒoɖokui le emia lɔtinu ne.

Ŋutsu aɖe le ta kom na ame aɖe. Eɖɔ gaŋkui kple kuku eye daƒoɖokui le alɔnu nɛ. Wo megbe le dziƒo lɔƒo la nɔnɔmetata aɖe kple aflaga aɖe li.

Xɔ aɖewo mu eye xɔgbanuwo kaka ɖe anyigba, gbogboawo nye atiwo, nu bubu aɖewo hã wotsaka xɔwo ɖe anyigba. Dziŋgɔli la wɔ yibɔ.

Ameha aɖewo le xɔ aɖe me le ƒuƒoƒe nyɔnu ɖeka le atsitsre eye ameaɖe si le kpovitɔwo ƒe awu me la le emegbe ameha gbogbo geɖeawo le nyɔnu si le atsitsre la kpɔm flaga ɖe le glila ŋuti

Ameha aɖewo le tsikuƒe. Wonye tsitsiawo kple ɖeviwo tsaka. Tsikunu votavotawo le wo gbɔ. Amea ɖewo bɔbɔ eye ɖewo le tsitre. Tsiŋu aɖe hã le woƒe axa dzi.

ɖevi eneaɖewo le tsi kum woametɔ̃ bɔbɔ, wóƒe ŋkuwo le tsia kple tsikuŋuwo dzi ke ɖeka ya la éfɔ mo dzí

Ŋutsu aɖe le anyinƒe hele kɔmputa mɔ aɖe me kpɔm. Bentsi aɖe le egbɔ. Ŋu ƒe batri aɖe kple ka aɖe le bentsi la dzi. Wo ziɔ sola panel aɖe ɖe ati la ŋuti eye wo le bentsi la dzi.

Mɔlu kple ayi tsaka ɖaɖɛ aɖe enye esi. Ele agba ʋi me. Tadi le edzi. Gbemutsotsui, sabala, macaroni, koklozi ɖeka kple bladzotɔtɔe etɔ̃ le axadzi nɛ.

Ŋutsuvi ɖevi adre aɖewo wobɔbɔ nɔ anyi ɖe antre dzi, woziɔ antre la ɖe gli ŋu. Ɖeviawo le dze ɖom na wo nɔeawo, woƒe awuwo ƒo ɖi ɖe wo ŋuti, aŋego yibɔ kake aɖe le wo ŋkume eye kotoku ʋɛ̃ ene aɖewo hã le wo ŋkume.

Ame aɖewo le dɔwƒe aɖe w. wodo woƒe dɔmewuwo eye wokpla dɔwɔnu aɖewo hã ɖe ŋuti. Nugo aɖe le afi ma. Kawo hã le anyigba. Woziɔ antrɔe ɖeka ɖe nugo la ŋuti eye antrɔe bubu aɖe hã gale nugoa gbɔ.

Ameha aɖewo tri ɖe wo nɔewo nu le azɔli dzi. Bagi le wo katã wo si kloe. Ɖewo kpla ɖe helé ɖe ɖa asi. Eye bubuwo hã lé woƒe bagi ɖe asi.